Dɔbɔ yaga lɛ la yɛ are are ka ba su kparr tɛɛtɛɛ tɛɛtɛɛ ka lɔpeɛl ayi a are a ba puoreŋ kyɛ ka ba mine kaara zie kaŋ.

Bibiiri la a zeŋ kuruu kaŋa zu, kyɛ ka bɔtɔ zagera meŋ a biŋ ba niŋe poɔ kyɛ ka goŋgoroŋ sɔgelezage kaŋ meŋ a meŋ biŋaa ba niŋe soga, kyɛ a ba kaaya suuri meŋ ba yi taa kyɛ a kaayaa meŋyɔ dɛge dɛgɛɛ la.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

Bibiiri la a be baa poɔ a ɔnnɔ kõɔ. A bata zaa kpɛ a kõɔ poɔ a ɔnnɔ a kõɔ. kyɛ ba sue kpare tɛɛtɛɛ. kaa babootiri meŋ ba naŋ taa ɔnnɔ ne a koɔ a meŋ ba yi taa.

Noba yaga mine la a are kuori zie. Ka ba mine a zeŋe kyԑ ka kaŋ a gbi dumo a yele yԑlԑ a korͻ a banaŋ na naŋ zeŋ na kyԑ ba are peԑle la a kũũ daga meŋ.

Noba la yɛ are are, a kyɛ biŋ biŋ talaare ane bootiri ane orbare, ka kaŋ are peɛlaa orba kaŋ naŋ waa zeɛ, kyɛ pɛɛl boŋ kaŋ kyɛ seɛ wogyɛ, kyɛ ɔnnɔ kõɔ.

Zie la a di, a laŋ ne lɔɛ yaga zaa, kyɛ sori meŋ are peɛlɛɛ la a zie na naŋ di zie, kyɛ ka noba meŋ naŋ yɔ kyɛnɛ a sori zu, ka lɔɛ meŋ neŋ yɔ kyɛnɛ a sori zu meŋ.

Lɔɛ kaa eŋoo zie la kaa lɔɛ a yɛ are are lɔsɔglɔ ayi ane lɔsuun boŋyeni kaa dɔɔ eŋnaa kaa a lɔsuun na poɔ.

Bondirii la a biŋ, mui ane bɛn, ka ba kyeeŋ bɔɔdeɛ a eŋ, a doo taalea a eŋ, a ŋma gyɛnlee a dogle a zusoga kyɛ eŋ vaare meŋ a poɔ ka nɛne meŋ a poɔ a mui poɔ. 13408

Lɔɔre kaa eŋuu zie la ka lɔpelaa kaŋ a wa are ka dɔɔ a seɛ koresɔglaa ane kparrepelaa a ennɛ a lɔɔre ŋa a kaa mine.

Dͻbͻ la a pԑgele taaboore. Ka a taaboore taa kaleta zeere ane bompeԑle. Ka ba ŋma ŋmaare a eŋaa taaboore poͻ. Kyԑ ka vͻgele zupili zeere, ka kaŋa vͻgele sͻgelaa kyԑ ka kaŋ meŋ su kpare dõͻ.

Ŋmenporebo yaga lɛ la a be ba ŋmenpuori dieŋ ba gbeɛ dumo ba mine vɔɔle la sapege ka bamine eŋaa a nɔtoore.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

pɔge la a zeŋ dakogi zu. O sue kparoŋ kao taa suuni ane pelaa. Ka o wagyɛ meŋ, ka o taa suuni ane zeere ka o duku meŋo naŋ le, ka o taapeɛle ane suuni ane zeere. kyɛ dogele boma a zeŋ kɔge.

Nembanuu la a zeŋ, bibiiri bata ane pɔɔ, ane dɔɔ bonyeni. Ka ba zeŋ erɛ teo teer, kyɛ ka ba su kaayɛtɛɛtɛɛ tɛɛtɛɛ meŋ.

Noba la a are kãã lɔɛ kãã eŋoo zie. Ka neɛ kaŋ a zɔŋ moto a toro ba lɛ kyɛ a ba puiiŋ ka lɔɛ ayi are lɔpelaa ane lɔ giriiŋ kaŋ ka ba mare bonseŋ kaŋ a ba puori lɛ